Hwiza yeruvara rwebhurauni uyezve ine makumbo matanhatu. Iri pamusoro petafura ine ruvara ruchena neruvara rwesirivha gireyi.

Musikana munaku mutsvuku akashongedzwa nemhete mumusoro yesirivha. Anevhudzi dema netsiye dzitema akatsikitsira pasi.

Mureza unemavara mana. Uneruvara rwutsvuku, uneruvara rweyero, uneruvara rwutema. Uyezve mureza uyu une shiri ineruvara rutema, ruvara rwutsvuku, ruvara ruchena uyezve ruvara rweyero.

Murume wechitema arikugerwa musoro wake akapfeka hembe nhema pamwechete ne sikafu iri muhuro ine ruvara rwuchena akapfeka mhete.

Vakomana gumi vakapfeka zvikadabura zvitema uyezve vakapfeka matishetsi eyero ane makora matema. Mukomana mumwe chete akapfeka ngowani tema. Vakomana gumi vose ava vakapfeka shangu dzakavhurika dzisina tambo. Vanotamba nhabvu.